ñu ngi ak <hesitation> Issa Dior Sall madame Issa Dior Sall directrice su Mbour FM <blows air> nekkoon suñu partenaire depuis 2017 ci projet tic mbay <hesitation> comme projet bi mi ngi jeex Issa ñoo ngi lay remercié dèjà si ni nga ñu recevoir ree <hesitation> comme projet bi mu ngi jeex dañu newoon tey dañuy ñëw seet si pour <hesitation> jàng <hesitation> lan moo dox tey ci projet bi lan nga gis ne moo moo tey jii boo ko doon résumé tey projet bi en général noo ko gisee
<noise> jërëjëf madame Sylla Ndeye Amy maa ngi lay sant di la gërëm laaj boobu dama siy sawar tontu parce que liggéey nañu bii mooy troisième fois ñuy liggéey ci cadre projet bi <hesitation> tic mbay mooy projet boo nga xamanta ni dafa andi lu bees ci li nga xam ni dafa soxal mbirum mbay mi parce que liggéey si wàllum mbay ak Sms liggéey ci wàllum mbay ak utilisé nouvelle technologie de l' information et de la communication loolu amu fi woon donc muy lu bees loo xam ni dañu ko indi ma gis ne baykat yi dañu ko jël jafandikoo ko bi ci njëkk mooy Sms yi nga xam ni ñu ngi ko doon partagé nga xam ni su amee benn information ñoom dañuy yónnee Sms am ñoo xam ni dinañu ko mën lire mais am na ñoo xam ni seen doom yi jàng dinañu leen ko mën a liiral loolu muy loo xam ni lu am solo la beneen mbir bi <hesitation> mooy serveur bi nga xam ni ñu ngi ko doon jafandikoo

moo xam ci <hesitation> émission bi nga xam ni moo siy toppu moo xam ci <hesitation> yeneen fànn muy loo xam ne lu am solo la parce que baykat yi yenn saa yi doon nañu am ay loo xam ne lënt na ci seen xel ñu laajte ko te duñu gis ku leen ci tontu mais bii dañu doon gis ñu leen siy tontu ci yeneen émission yi nga xam ni ñu ngi ci doon def

parce que ci biir émissions yooyu danga doon gis dañuy woo benn technicien buy xelam màcc si wàllum mbay nga <hesitation> ñu invité ko mu ñëw waxtaanee mbay <hesitation> muy loo xam ni lu amal njariñ baykat yi la
hum <hesitation>
ñu leen ciy tontu muy loo xam ne lu am solo la <hesitation> loolu nag jeexital bi mu am mooy <breath> baykat yi <hesitation> am na copite boo xam ni gis nañu ko si seen doxalin bi ci ëpp mooy bu njëkk ba xetax gi moo xam li nga xamante ni moom mooy neefare yi dañu ko daan jël daanuñu ko jafandikoo mais dangay gis ne biñu tàmbalee émissions yi ak waxtaan yi dañu ko doon jafandikoo muy loo xam ni lu am solo la muy <hesitation> loo xam ni dafa leen di jariñ beneen bi mooy concept bi nga xam ni mooy liggéey tuuti investir tuuti am lu bari baykat yu bari <hesitation> xamuñu woon loolu gis nañu ne bi ñu commencé projet bi ñoom ñoo ngi si doon jafandikoo ñoom si seen bopp itam ñoo ñu ko waxal parce que itam looy wax na leer au niveau de la rajo dañu leen doon laaj ñoom ñu naan gis nañu seen bopp si projets yi parce que gis nañu ne léegi liggéey bi métteetul gis nañu ne li ñuy dugal si xaalis métteetul te gis nañu ne li ñuy am si ay rendements dafay bari te loolu dafa baaxal li nga xam ni mooy seen dundin dimbali na leen aussi ci seen nekkin ci wàllu liggéey bi mais dimbali na leen aussi ci seen yeneen campagnes yi nga xam ni ñoo si toppu parce que tax na nga denc loo xam ni dinga ko mën a muy jiwu jiwu tax na itam nga jël loo xam ne dinala mën a permettre nga def beneen activité diversification aussi cultures yi nekk na loo xamante ni lu am solo la baykat yi vraiment gis nañu seen bopp si projets yi gis nañu itam li ñu doon waxtaan si wàllum rajo bi amalnaleen njariñ

dem ci tool yi gisante ak baykat yi waxtaan ak ñoom ñu ñuy wax li nga xam ni moom la ñu gis ci mbaaxaay ak ci ngëneel ci projet bi donc muy loo xam ni lu am solo la <hesitation> ñuy ñaan beneen yoon aussi parce que duñu wax ni amul rëkk rëkk li ci ëpp ci li ñuy participé

souvent dañuy ragal a wax
<hesitation> <hesitation> wax ko
walla lu kenn wax walla lu góor gi wax ñoom si la ñuy topp donc affiché wuñu seen leadership
<hesitation> <hesitation> projet
waaw loolu itam xëy na buñu doon def projet bi defaat projet bi walla ñu siy am luñu siy baaxalaat gën a jox jigéen ñi gëdd gën leen a jox seen <hesitation> wareef gën leen a jox seen <hesitation> fit

voilà loolu dafay nekk lu am solo lu jëm aussi si wàllu serveur bi <hesitation> ay jamono xëy na mënoon na jur jafe-jafe muy woote bi ñu doon woote te xamuñu nan la ñuy wootee loolu xam naani amaana suñu ko doon xoolaat war nañu gën a xolaat beneen anam boo xam ni dina gën a yomb ci ñoom te dina gën a bengandi ci moom ba nga xamante ni ñoom baykat yi dinañu mën di wax seen soxlate duñu am jafe-jafe loolu moom ñaari mbir yooyu lañu jàpp ne daal xëy na am na loo xam ne tënku na si projet bi mais sudul loolu ay ngëneel rek daal lañu si gis baykat yi seen dundin gën na cee baax parce que am na yoo xamante ni produire nañu ko yoo xam ni dañu ko jox betail def ko <hesitation> maanaam <hesitation> aliments de bétail muy loo xam ne lu am solo la te xalaat nañu ne daal <hesitation> li nga xam ne daal moom lañu ci andi ci yu yees

ci wàllum bay mi nekk na loo xam ne lu am solo la léegi tey jii suñu doon xool yow en tant que directrice de rajo <hesitation> <hesitation>
nga am <hesitation> partenaire bu mel ni projet bi ban impact nga mën a gis ni <hesitation> projet bi mën na ko am ci sa jëflante ak yow ci partie agriculture bi
<hesitation> <hesitation> <inhales> ci partie agricultue man xame naa lu bari si wàllum mbay moo xam man la

donc jàngal na ko lu bari ci wàllu mbay loo xam ne xamuko woon beneen mbir bi <hesitation> am nañu ci audience parce que barina ñoo xam ni dañu ñuy déglu bu émission mbay mi tàmbalee <breath> rawatina baykat yi mais duñu wax rek baykat yi ñoo ñuy déglu parce que xam nga mbay dafa yaatu bay la sàmm ak yeneen ak yeneen yu bari ak ñoo xam ni sax dañu leen di tuddee ay agriculteurs du dimanche mooy ñi nga xam ne dañoo am seen i hectare di ko liggéey di bay pour jariñu donc muy audience bu mag boo xam ne ni li nga xam ne moom mooy rajo bi am na ko am na ci itam crédibilité parce que tax na ñu bari yenn saa yi sax ñun dañu ñuy woo <noise> diñu laaj ñun kat dañoo bëgg a jafandikoo ren <noise> dañu bëgg a jiwu gerte <noise> walla jiwu ñebe walla jiwu mboqu walla jiwu sorgho <noise> donc souvent dañuy ñëw si ñun diñu laaj

parce que dafa gën a rataxal suñu digante ñun ak baykat yi donc muy loo xamante ni lu am solo la

mais jëlee na ci itam xam-xam

parce que ñun rajo communautaire lañu dañuy liggéey ci développement

xëy na duñu am jafe-jafe parce que am nañu si lu mu dee dee
kii bi coopérative bi noo gisee sa partenariat ak coopérative locale bi
waaw coopérative bi moom vraiment macha allah lañuy wax
parce que Diegane moom moo fa nekk

<hesitation> parce que personne ressource la moom pratiquement si li nga xam ne dafa soxal te même au delà de ça dañu leen di wax ne heure bu ngeen amee lu ngeen bëgg a communiqué mën ngeen a ñëw ñu jox leen suñu antenne ngeen communiqué parce que li ñuy wax dafa am solo parce que ñun comme dañuy liggéey aussi ci wàllum développement di rajo de développement donc ñun tamit dañuy war di liggéey pour lu jariñ askan bi te Mbour boo ko xoolee itam mën nañoo jàpp ne 40% population bi voire 50 ba 60% ci mbay lañuy liggéey parce que zone rurale bi dafa fi am doole de telle sorte que baykat yooyu yëpp dañuy bëgg ñun souvent ñuy wax ak ñun di communiqué ak ñoom te ñu si bari ñu ngi si coopérative bi parce que buñu la nee cooperabi ay plus de 6000 membres ñoo ngi ci
oui
kon xam nga ne loolu takku naxam nga ne loolu takku na
takku na
de telle sorte que ñooñu ñëpp dañuy bëgg di communiqué ak ñoom à travers coopérative bi te ñoom coopérative bi dañuy bëgg di jël rajo bi pour di jëfandikoo suñu canal parce que coopérative bi day toog xëyna wax 5 10 personnes déglu ko walla 50 walla 100 <inhales> <hesitation> <hesitation> mais bu jëlee rajo bi wax peut être yëpp dinañu ko mën a déglu donc ñoom vraiment dañuy liggéey liggéey bu ratax et que et que lépp luñuy communiqué nag dañuy ñëw ci ñun même seen assamblée générale yenn saa yi dañu ñuy invité ñu ñëw couvrir ko jël ci ay éléments dem diffusé ko à la rajo Masamba yëg ko Mademba yëg ko ñi nga xam ne aussi demuñu woon ñu yëg ko loolu aussi dafa nekk yoo xam ne dafa am solo ci li nga xam ne mooy partenariat bi am suñu diggante ak coopérative bi nekk <hesitation> kër Balla Lo
ok côté suivi bi nag nga xam ne boobu dafay nekk partie bi gën a administratif ci liggéey bi ak jokalante partie boobu noo ko gisee soo amoon loo ciy loo ciy rafetal lan la soo amee tamit loo ciy lu ñu war a yokk lan lay doon?
<hesitation> <hesitation> waaw côté suivi bi am na solo parce que xam nga ñun suivi bi ni ñu ko doon defee mooy defar ay rapports yi nga xamante ne nii heure buñu paree dañu koy daal di rédigé donc <hesitation> buñu sañoon nag rapports yooyu heure buñu ko yónnee buñu ko liiree ñuy fexe di def kéem kattan surtout par rapport ak recommandations yi et que ñu koy jéem a appliqué parce que à chaque fois boo xamante ne ni def nañu rapport def nañu ci points forts yi point faibles yi ak recommandations yi recommandations yi bokk na ci souvent émissions yi ni ñu ko doon tànnee muy toujours di ci boole di ci impliqué ñi nga xam ne ñoom ñoom la yitte muy cibles yi loolu dañu doon wax toujours ne émissions yi baax na lool ñu tànn ko xool thèmes yi définir thèmes yi mais toujours est il que war nañu ci impliqué ñu xool ñoom lan mooy seen besoin de communication

donc loolu mooy première chose bu nga xamante ni am na solo lool